Dunguzaa ha dunguzaykka wolaytta asayi allaxxiiddi maayanawu qooriyan xaaxanawu meeguwayyo dumma dumma baaletunkka maayidi allaxxanawu danddayes.

Keetta Wolaytta keettaa, buuxxa keettaa, hage keettaykka asaa naati de'anawu koshshiyaabatuppe issuwanne koyruwa. Keettay irappe ashshees, carkkuwappe, meeguwaappe meehiyakka qa daro qohiyaabatuppe naaganawu maaddiyaaga.